awa namoni babeti ya ball ya maboko batelemi baza mingi ba mosusu balati single ya mbonzinga na misusu balati ba single motoni.

awa na moni eza sapato, sapato ya basi eza moko e'baki yango na see sapato wana na moni eza naba langi ya mosaka nde na moni yango wana

photo oyo namoni eza ya mwana mwasi ya pembe aza kitoko aza na souki te na matoyi namoni aza na oyo ba bengaka na langue ya poto ba boucle d'oreille aza na minou malamu

Na moni ndako ya cabaret na ba kiti ya mabaya na kati na comptoire ya ma baya

Awa na moni mwasi ya kitoko aza koseka, bakangi ye suki kitoko, aza na manjaka milai na biloko ya matoi

awa liboso na nga namoni bendela bendela wana namoni eza naba langi ba langi mibale ,langi ya mbozinga pe naba langi ya motani nde namoni yango awa liboso nanga.

awa namoni batu mibale bakolo ya mboka kolo ya mboka ya congo - brazza na mosusu yaya kolo ya mboka france namoni bango batelemi bapesani maboko balati ba veste ya mbonzinga na chemise ya pembe namoni bango

Na moni liboso na nga awa bendele eza na ba langi misatu, motane, mosaka na bozinga, na kamwa ndeke etomboli mapapu.

photo oyo namoni liboso na ngai eza photo ya mbendela, mbendela wana namoni eza naba rangi mingi ,namoni ba rangi ya mbonzinga, ba rangi ya mosaka, ba rangi mbotani , nde namoni yango awa pe naba rangi ya moyindo pe na pembe nde namoni liboso na ngai

awa namoni ez mafuta ya kopakola mafuta yango eza na kombo ya cocoa butter mafuta yango eza na langi ya pembe nde namoni awa.

awa namomi ba misusu batelami nase ya parapluie, nase ya parapluie namoni ba mamas balati ba liputa ba papas balati ba vestes ya bozinga ba misusu balati ba patalons ya pembe nde nazo bona awa

liboso na nga namoni photo ya bendele, bendele wana eza na ba langi mingi, langi mine, namoni ba langi ya pondu, ba langi ya mosaka, na ba langi ya motane, nde namoni yango, pe na langi moko ya moindo, nde namoni yango awa

Liboso na nga namoni eza kabati, kabati basi batongi yango ,donc bazo teka yango kabati yango namoni eza na ba langi ya bois pe na pembe muke ,pe omoni place oyo bakoki kotia oyo babengaka na monoko ya poto télévision, namoni yango liboso na ngai awa

Liboso nanga nazomona kisi, kisi yakomela, kisi wana babengi yango Al douleurs, eza diclofenac potassium, elongolaka bapasi ya mukongo, bapasi yakingo, bapasi yamabolongo, pe naba pasi ya mutu, pe naba pasi yamino, nde namoni awa liboso nanga

liboso nanga nazomona ndaku ndaku ya kitoko ndaku wana eza na oyo balobaka na munoko ya poto eza na portail ya molayi ya mwindo na biloko ya molayi ya pembe pene pene na portail wana

awa namoni eza biloko ya kolya epesi pusa ya kolya eza loso, na ssoso, batiye matungu mingi pe na pima ezali ezali na sahane moko ya moyindo namoni yango awa

awa liboso nanga na moni policier, policier aza na balabala baza mibale moko aza sima moko aza liboso na moni mituka ezo leka policier oyo a lati ba teni ya mwuindu a kangi maboko

awa namoni eza ndaku bazo bazo tiya biloko ya exposition ya rouge na mosusu ya bleu he batangisi he na arc en ciel.

awa namoni eza mituka mibale ezokokende nabalabala potopoto mingi ndenamoni yango pe mutuko oyo moko eza liboso mususu eza nasima oyo yasima azanabalangi ya bonzinga ndenamoni yango

liboso nanga eza biloko ya koliya biloko ya koliya waepesi sango ya koliya penza eza nakati ya basahani mibale sahani moko eza na balangi ya mbozinga na mosusu eza ya pembe eza likolo ya mesa mwa biloko wana eza loso na poundou katikati ya poundou batiye madesou nde namoni yango awa pe na pilipili eza penenbeni yango

namoni awa eza biloko ya kolya ya malamu epesi pe poso ya kolya eza ndunda na mbisi ya maii namoni katikati batche ba pili pili naba tomates eza na sahani ya pembe nga namoni yango awa

liboso nnanga namoni ndaku ndaku minene kitoko penza pena liboso ya ndaku wana namoni mituka mituka mitatu wana moko eza na liboso mosusu nase na mosusueza pene nayango oyo eza na libosorza naba langi ya pundu na pembe oyo mosusu eza naba langi ya pembe na mbonzinga nde namoni yango awa

liboso na ngai namoni mwana mwasi kitoko azapembe azui na loboko naye bendele eza naba langi mibale eza naba langi ya masaka pe na bozinga pe mwana mwasi oyo alati mupila yaba langi ya bozinga

awa namoni eza mutuka, mutuka kitoko, eza na ba nzela ya mabele, mutuka wana eza na ba langi ya bonzinga, nde namoni yango liboso na ngai awa

NA MONI BA SANI MIBALE LIBOSO NA NGAI EZA PEMBE NA BA MIKATE NA BA FRUITES LIKOLO NANGO.

Awa namoni eza bendela, bendela kitoko, bendela eza nabalangi misatu, namoni balangi ya pondu, balangi yamutane, pe balangi yamoseka, nde namoni yango liboso nanga awa

awa namoni eza mobali atelemi liboso ya ndaku na balabala pe alati chemise ya bozinga pe na pantalon ya moido nama bongo naye atie sacoche na monoko ya poto

Awa namoni basi mingi batelemi, namoni baza na eglise nde namoni yango awa bazoyemba ,oyo aza liboso na nga namoni afongoli monoko azo yemba basusu batie maboko na likolo mais namoni mosusu atie maboko na loketo nde namoni yango liboso na ngai awa

foto oyo namoni eza ndaku monene molayi namoni eza epayi ba sambelaka namoni eza naba langi ya mosaka pe naba langi ya motani nde namona yango.

Awa liboso na ngai na moni mwasi na mobali batelemi, mwasi bakangi ye suki malamu, mobali asimbi telephone na loboko, alati chemise ya bozinga, mwasi alati jupe ya mohindo pe na blouse ya mosaka nde na moni yango wana

liboso nangai namoni batu balingi babeta balle ya makolo, batu wana namoni baza mingi, pe namoni moko alati mupila ya mosaka, na mususu mupila ya pembe, pe naba culottes ya muindo, pe namoni bango wana, moko asimbi eloko na maboko naye, pe namoni yango wana

Liboso nanga namoni eza Singa, singa ya mwinda, pe singa wana eza mulayi penza, namoni yango, batye yango nase, singa oyo namoni eza nabalangi ya mwindo, pe namwa pembe mukemuke, nde namoni yango liboso nanga awa

awa na moni eza mulangi ya liqueur mwana mwasi azuwi yango na maboko ba benga yango "cotes du rhome " e bimina mbula ya 2019 nde na moni yango eza likolo moko yaba fleurs ya vert

Awa namoni kingo ya mwasi ,mwasi aza pembe ,na kingo na ye alati oyo balobaka na monoko ya poto chainette ,eza na kingo na ye, pe alati blouse ya muindo nde namoni yango wana

awa liboso na ngai namoni ba kiti yako fandela, ba kiti wana eza na mesa na mesa wana eza na ba biliko moko ya libende, kiti wana na ba langi ya motami pe na ba langi bonzenga, nde namoni yango wana, pe soso eza na mesa wana, na se ya mesa

photo namoni liboso nangai, eza batu babetaka karate, pe balobaka namonoko ya poto, batelemi, baza mingi, muana moko aza pembe, balati biloko wana ba tenues na bango ya pembe, nde namoni yango wana

Liboso na nga namoni biloko ya ko lia eza kitoko epesi posa ya ko lia, eza samaki ya mai, na mwa pondu muke na makemba , na mwa salade moke namoni yango ezo pesa posa ya ko lia eza biloko ya ko lia ya malamu nde namoni yango

awa namoni eza biloko ya kolia eza na saani namoni eza mbisi mike mike wana ya mayi nde batia yango awa namoni basalaki yango malamu epesi posa ya ko lia, eza malamu

awa namoni mwana mwasi namoni ba bengiye vannesa coiffure aza naba suki yakitoko azo seka aza naba bijoux na matoyi nde namoni basi mibale baza sima naye nde namoni

awa namoni eza biloko ya koliya eza bitabe batiye yango na sahani eza na mesa namoni bitabe wana eza na posa ya koliya emonani malamu nde namoni awa.

Foto namoni liboso nanga, eza foto yamibali misatu batelemi, namoni moko apesi biso mukongo, pe balati bamipila ya pembe mibale, moko alati mopila ya mwindo, nde namoni liboso nanga awa

Namoni liboso na nga kisi ya ko mela ba bengi IBUCAP pe kisi oyo ebikisaka motu na nzoto soki ozo yoka pasi.

Na moni pommade ya ko pakola, bazo teka yango.

Na moni kisi nakati ya boite na yango ya mosaka, ebikisa mutu na mokongo.

Na moni ba buku ya kotanga

NNa moni biloko ya kolia na kati ya sani, ba mbisi ya mai na ba fruites ,mayonaise na kech up.

awa na liboso nanga naza mona lopango na katikati ya lopango wana nazomona ndaku mulayi ndaku wana eza naba langi ya pembe naba langi na mbwe nde eza lioso nanga

Liboso nanga awa, namoni eza katikati yandako, ndako wana namonaka epayi batekaka masanga, nde namoni yango eza kitoko, pe namoni bakiti nabamesa naango, namoni bakiti yabalangi ya pondu, pe namosusu yalangi ya bonzinga, na mosusu yalangi ya mwidu, nde namoni yango liboso nanga.

Liboso nangayi awa namoni sapato, sapato yakolata, sapato wana eza yabasi, sapato wana eza kitoko, sapato wana eza nase ndenamoni yango, sapato oyo namoni eza nabalangi yamosaka, pe na katikati naango namoni eza nalangi yapembe, ndenamoni yango awa

libosonanga awa namoni bana mibali moko ya mwasi mosusu ya mobali batelemi bo mwana mwasi alati wana balobaka na monoko yapoto ba linette a alatipe na pantalon ya onzinga mwanamwasi na tricon ya pembe ndenamoni bango wana

Awa na moni mwasi kitoko na suki mingi a matin ki talatala na mupila ya pembe.

Awa namoni bana basi mibali, moko afandi mosusu aza sima naye, oyo afandi, afandi na kiti ya bozinga, ba lati pe ba sapatu ya pembe, mosusu ba fungi ye suki, nde namoni yango.

awa na moni eza place ba tekaka ba sac a main

Awa na moni eza biloko ya kolia, biloko yango eza malamu, epesi posa ya kolia, na moni soso, pe na ba kwanga, pe na sauce moko eza malamu ,nde na moni yango liboso na nga Awa, eza na sani moko ya pembe nde bati sauce wana.

Na moni logo ya Chelsea na ba langi misatu, bozinga, pembe na motane.

Awa namoni papa moko aza ndenge azo teya bato ,alati lunette aza na veste moko ya bleu fonce alati na cravate, namoni wana ,ndenge wana

liboso nanga awa namoni eza sapatu sapatu wana eza moko eza sapatu ya mibali namoni liboso nangayi awa sapatu wana eza naba langi ya mwindu pe na pembe na kamwa ya mosaka nde namoni libso nanga awa

photo na moni eza mwasi aza na maboko naye eza monoko ya poto aza na bague aza na ndaaku

Awa namoni mwana mwasi muke, atelemi na ndako na bango, alati mopila ya moindo na ka mwa culotte ya rose, alati na mapapa atie na kati ba chaussettes ya moindo, nde namoni.

Awa namoni sapato ,sapato eza na see ,sapato eza moko pe sapato wana namoni esi ebebi nde namoni yango ,sapato wana namoni eza na ba langi ya ba lacets oyo babengaka na monoko ya poto ba lacets ya ba langi ya bonzinga ,pe sapato wana eza na ba lacets ya bonzinga na kati kati yango namoni ba langi ya pondu nde namoni yango

Namoni awa eza ndaku munene penepene na ndaku wana namoni mutuka ya kala pe naba tukutuku misatu ndaku oyo eza naba langi ya pembe nde namoni yango.

Liboso na nga nazo mona mwana mobali neti avandi namoni maboko na ye eza na mabolongo pe namoni kiti, kiti monene ya kofanda, kiti yango eza na ba langi mibale eza na ba langi ya mbwa pe na balangi ya motane nde namoni yango liboso na nga

Na moni robe ya mwana mwasi bazo talasi biso, emonani eza esika ya koteka bilamba ya bana basi.

Liboso na nga namoni mibale bavandi ,mibali wana namoni bakoli, nasima na bango namoni bendela ,bendela moko eza na ba langi ya pondu ,balandi mosaka pe na ba langi ya motani mobali moko aza na suki ya pembe

Awa namoni ndako munene, ndako kitoko, nakati yandako wana eza nalopango, namoni nzete eza namatiti mingi, pe ndako oyo namoni eza nabalangi yapembe, pe namoni nabavitre nayango eza nabalangi yabonzinga, nde namoni yango awa, ndako wana bakomi eza hotel.

Awa na moni batu ebele basi pe mi bali, batelemi, mwasi moko alati robe eza na ma langi mingi, na moni mobali mususu alati veste ya bozinga peut na cravate ya matami pe na chemise ya pembe.

Awa liboso na nga namoni mutu ya mwana mwasi bakangi ye suki malamu azo seka pe namoni na matoi naye batie oyo babengaka na munoko ya poto boucles d'oreilles nde namoni yango awa aza mwasi oyo aza mwasi kitoko pe ya pembe

na moni awa liboso nangayi eza mutu mutu ya mutu nde mutuwana bakangiye suki malamu aza mwana mwasi namoni na matoyi naye atiye oyo ba bengaka boucle d'oreille namonipe alati na liputa nde namoni liboso nangayi awa

awa na moni eza kisi ba tiayango na mesa kisi wana ba benga yango primalan eza carton moko ya pembe

Na moni liboso na nga ba sapato mibale na ba lace ya pembe na mosaka.

Awa namoni eza ba ndunda bazo tekisa yango, eza na zandu nde namoni yango, eza na ba langi ya pondu nde namoni yango, batie yango na saki moko bazo teka yango nde namoni yango wana

liboso na ngayi awa namoni eza ba pondu ba nzete ya pondu namoni na soso eza katikati na yango nde namoni yango awa.

foto namoni iboso nanga awa namoni eza bendela bendela ya mboka ya poto ba bengaka yango Angleterre nde nazomona yango bendela oyo eza naba langi misatu nazo mona yango eza naba langi ya mbonzinga naba langi ya motani pe naba langi ya pembe nde namoni na liboso nangayi awa

Photo namoni liboso na ngai eza photo ya bendela, bendela wana eza naba langi mingi, ba langi wana namoni ba langi bozinga, ba langi ya moindo pe ba langi ya pembe, nde namoni liboso na ngai awa.

Awa namoni eza bendela drapo bendela ya mboka ba bengaka yango EGYPTE namoni yango bendela oyo eza naba langi mine namoni ba langi ya motani ba langi ya pembe pe naba langi ya mwindu nde namoni liboso na ngayi awa .

awa namoni eza bakiti ya kofandela, bakiti wana eza na salon balobaka namonoko ya poto bakiti ya salle a manger, bakiti wana eza naba langi ya mbue, nde namoni yango wana

awa na moni eza katikati ya ndaku na ndaku wana eza kitoko pe na ndaku wana na moni ba kiti yako fandela ba kiti eza naba langi ya pembe pe na mesaa eza katikati nango eza naba langi ya pembe pe na muindo nde na moni yango

awa namoni basi misatu, na mobali moko baza bakini ya bale, bale ya maboko, basepeli mingi, basi balati ba cingles ya bosinga, na mobali alati tricot ya pembe, na pantalon ya muindo

awa namoni bana mibale bazotonga kiti ya kofandela, eza bakiti ya salon, balati ba cingles ya pembe, moko apesi peace nde azo pesa biso mbote, nde namoni yango, makiti wana eza jaune, na ka muindo muke

Namoni mwana mwasi na sac a main na loboko, alati elamba batongi na ma puta.

awa namoni eza mwana mwasi muke atiye loboko na lopeto aza pembe atelemi ,suki naye bakangi yango malamu namoni alati pe jupe ya mwindu nde namoni awa

Awa namoni eza biloko ya kolia eza kwanga na fumbwa epesi posa ya kolia biloko ya malamu epesaka ba sante mingi nde namoni yango eza biloko ya kolia kwanga na fumbwa nde namoni yango

Na moni ndako ya kala na matiti pembeni, eza na manzaza likolo.

photo oyo namoni eza photo ya mutuka munene mutu wana eza mutu wa na munoko ya poto balobaka yaba pompier ba sapeur pompier mutuka wana eza na ba rangi ya mutani tena na rangi na musaka

liboso nangai namoni eza mafuta yakopakola na nzoto, pe mafuta wana eza ya basi, namoni bakomi kobenga yango lait aux citrons, nde namoni yango liboso nangai mafuta wana, namoni bazoteka yango, namoni batie yango naba kopo eza naba langi ya pembe, pe naba langi ya mosaka , nde namoni yango liboso nagai awa

Awa namoni eza buku yako tanga, bakomi yango kombo ya science technologie, namoni pe eza naba langi mingi, langi ya pondu pe na langi ya motani, nde namoni yango wana.

Liboso nanga awa namoni , namoni mwana muke, namoni mutu naye, atye mutu naye, bakangi ye suki malamu, mwana wana aza pembe, aza kitoko, pe alati mwa singlet ya pembe, nde namoni yango liboso nanga awa.

liboso na ngayi eza kisi, kisi ya komela kisi wana namoni bakomi pharmakina

liboso namoni batu mingi babetaka balle ya maboko babengaka namonoko ya poto basketball, namoni mibali mibale bamisimbi na loketo, pe balati ba cingles ya mosaka, pe naba culottes ya mosaka, mususu balati ba cingles ya bozinga, pe naba culottes ya bozinga, nde namoni yango liboso nangai awa

photo oyo na moni liboso na ngayi eza photo ya mwana mwasi moke mwasi moke a' simbi na kiti, kiti yako fanda, mwana mwasi na moni ba kangiye suki malamu aza na katikati ya ndako nde na moni liboso na ngayi awa

Awa liboso na nga na moni photo ya zamba, zamba wana eza Mylène, pe na kati ya zamba wana na moni matiti mingi, matiti wana eza na ba langi ya fondu, nde na moni liboso na nga wana.

Liboso na nga nazo mona ndaku ya kitoko, pene pene na ndako namoni mituka mibale moko ya pembe pe moto avandi liboso ya mutuka wana alati chemise ya mosaka nde namoni yango wana

awa namoni eza batu mingi, batu baza, babetaka balle ya makolo, boka ya RDC, Republique Democratique du Congo, namoni bango bazuani maboko bazosambela, namoni yango, ba mususu balati ba mipira ya muindo, misusu balati mipira ya motane, ngai namoni yango awa

Awa namoni eza kati ya zando, bazo Teka ba tomates, eza même na ba oignons, eza pilipili na yango, Oyo eza Kaka na zando bazo exposer Yango po Bato basomba

Awa namoni mibali misatu bafandi ,moko aza na kati kati alati bilamba ya motani pe na pantalon ya motani .nde namoni bango wana

awa namoni eza batu babetaka balle ya makolo ya basi, nde namoni bango awa, namoni moko aza katikati na bango amisimbi na mabolongo, batu wana balati ba mipira ya motani, pe naba culotte ya mosaka

Na moni matu mibale bazo kata matiti na moko aza na mopanga alati mopila ya motane na kabutula ya moindo.

Awa namoni eza buku yakotanga, kombo nayango Fanico et le savon magique, nde namoni yango, mutu azwi yango namaboko, azotanga, nde namoni yango wana.

awa namoni eza policier asalaka na gendarmerie, nde namoni bakomi na bilamba naye, aza liboso nangai mususu baza sima naye balati ba chemises ya bozinga, pe oyo aza liboso nangai namoni alati kepi ya bozinga, pe na koti ya bozinga, nde namoni yango awa

awa namoni eza mbendela mbendela eza na ba langi mingi namoni ba langi ya motani, namoni ba langi ya pembe pe ba langi ya pozinga nde namoni yango

awa namoni eza mibali mibale, bazo seka, bazo sala publicité, nde namoni yango wana, mobali moko aza na draide azo seka, mobali mosusu alati veste ya moindu na cravate ya mosaka, nde namoni yango wana

Liboso na nga namoni mafuta ,mafuta ya ko pakola ,mafuta wana basimbi yango na maboko ,baza epai wana batekaka mafuta ya ko pakola na nzoto, nde namoni yango liboso na ngai awa

Liboso nanga namoni batu mibale mwasi na mobali, bafandi Baza naba kepiye, bango mibali balati yango, namoni foto oyo bazwi yango napokwa, nde namoni yango wana.

Liboso na nga awa ,namoni awa eza bendele ,bendele wana namoni eza na ba langi misatu nde namoni yango liboso na nga, na ba langi ya bonzinga, ba langi yo motana pe na ba langi ya mosaka ,nde namoni yango liboso na ngai

awa nazo mona ndako, ndako wana eza na lopango, lopango wana epasuki, nde nazo mona, eza ndako ya pembe na ba portails ya manzanza, ndako eza na kati ya lopango, ndako wana eza na portail ya manzanza, nde nazo mona

liboso nanga na moni eza mobali mobali a telemi aza na eloko na maboko na moni eza likaya aza nango sima naye na moni mwasi mobali oyo a lati vessete ya bonzinga na moni pe na chemise ya pembe nde na moni yango awa

liboso nangai namoni muana mwasi, muana mwasi azui eloko na maboko naye, mususu atie mapeka, namoni na kingo naye, namoni aza na,... alati oyo babengaka namboka ya poto atie chainette nde namonaka ye, na sima naye namoni mituka mibale, moko eza naba langi ya pondu, pe mususu eza naba langi ya pembe

awa namoni eza biloko y koliya, namoni biloko wana epesi posa ya koliya eza ba nyama nakati batiye mwa namoni batiye pilipili eza nakatiya sahani ya pembe nde namoni yango.

Awa namoni liboso na Ngai eza Oyo ba bengaka na monoko ya poto supermarché, bazo Teka basukali. Namoni ba cartons, batie ango wana ba cartons wana eza na ba langi ya pembe na mwa maron, chocolat muke.

Awa namoni eza batu mingi, Baza na eglise, bazo sambela, bakangi miso, nde namoni yango, mibali Baza sima nabango oyo aza liboso nanga namoni aza mwana mwasi, alati chemise yapembe nde namoni yango

Liboso na nga namoni loboko ya mwasi, alati na monoko ya poto ba lobaka gourmette, gourmette wana eza na ba langi ya bonzinga na ba langi ya chocolat, nde namoni yango wana

liboso nanga namoni batu mibale batu mibale wana baza basi ya kitoko na moni basuki na bango baza kitoko balati ba robe ndenge namoni

awa liboso nanga nazomona balabala penepene ya balabala namoni mwa ndako eza nakati ya lopango ,nakati ya ndaku wana namoni ndaku wana eza naba langi ya pembe nde namoni yango bongo.

liboso nangai nazomona eza mavuta ya kopakala ya basi nde babengi yango whole blends omoni katikati yango batie ezaka ba avocats eza na rangi moko ya musaka nde namoni yango liboso nanga

Awa namoni Eza mutuka Eza na kati ya balabala, liboso yango Eza ndaku ya molayi, namoni, on dirait mutuka wana ezo kende ndenge namoni yango. Eza mutuka, Eza na couleur ya gris na pine Eza na sima ya mutuka oyo, ndenge namoni yango.

Awa liboso na Ngai namoni mwana mwasi. Mwana mwasi Wana aza kitoko, namoni na basuki naye Eza kitoko, namoni na matoyi naye batie Wana boucle d'oreille ya pembe. Pe alati mopila ya motani. Pe namoni aza na nzela ya mino. Azo seka. Nde namoni ya ngo awa

Awa namoni eza sapato yakolata, sapato wana babengaka yango na munoko yapoto sandale, nde namoni yango awa, eza moko, namoni eza nabalangi moko yamusaka, ndenamoni yango, sapato wana eza nase.

liboso nanga eza epayi batekaka biloko batiyaka na kingo pe na matoyi nde namoni yango na munoko ya poto balobaka bijou pe na chenette eza kitoko penza bazo teka yango.

awa nliboso nanga nmonipapa moko afandi azo tanga aza na bic na maboko nasima naye koza ba buku azo kotanga pe aza na misu ya pemve nde nazali komona awa

Awa namoni ba sapatu ya mibali, sapatu mibale, sapatu wana eza na ba langi ya moindo pe na pembe, namoni yango batie yango na se, nde namoni yango wana

na moni awa batu mibale mwasi namo bali baso sala po ba bengaka na monoko ya poto sport mwasi alati pantalon ya bozinga pe na mobali alati tricot ya moido

liboso na nga namoni eza biloko ya koliya, biloko ya koliya ya kitoko nde namoni liboso na nga awa eza soso epesi meme posa ya koliya nde namoni awa batiye yango na mesa nde namoni yango liboso nanga awa

foto namoni liboso nanga namoni batu mingi misusu ba vandi namoni moko atelemi alati bilamba, mupila ya mutani, pembeni pe na pantalon na mbozingape na moni pe na matiti mingi nde namoni wana.

Awa liboso na nga ,namoni moto aza ndenge ya monoko ya poto balobaka na stade ,aza mobini ya balle, maboko naye aza na mwa mulangi ya mayi ,mulangi ya plastique alati bilamba ya muindo na mosaka

Liboso na ngai awa namoni mwana mwasi, mwana mwasi kitoko. Namoni amisimbi na matama, aza pembe, pe namoni aza na misu ya pembe. Bakangi ye suki malamu. Nde namoni yango awa

awalibosonango namoni basapato yabasi bobabengaka yango mapapa ezanase pe eza nabalangi moko pembe namwa bonzinga muke ndenamoni liboso nanga

Awa namoni liboso nanga mutuka, mutuka munene oyo babengakaango namunoko ya poto buss, etelemi, penepene nayango namoni mobali azoleka, nde namoni yango wana.

Photo oyo na moni awa, eza elamba ya basi oyo ba bengi na monoko ya lopoto robe, bazo teka yango, eza na ba langi ya pembe, moindo na ya pondu.

awa liboso nangayi namoni eza bendela bendela oyo namoni na liboso nangayi eza naba langi misatu langi ya mbonzinga langi ya pembe na langi ya mwindu nde namomi awa

Awa namoni ndaku munene na pene pene na ndaku wana namoni ba mituka minei moko eza na ba langi ya pembe na mibale baza na ba langi ya muindo pe namoni yango moko eza na kati kati ya balabala mosusu eza sima na yango ,namoni yango

Awa na moni mobali azui na libende, apesi nga mukongo, alati oyo balobaka na lopoto single ya moindo na culotte ya mosaka, nde na moni yango liboso na nga.

Awa namoni, ba saki ya mungwa, ba saki, ba saki eza ebele, eza na se, mungwa batiaka ango na biloko ya kolia pe ekoma malamu, nde namoni yango wana

liboso nanga namoni batu ebele batu batelemi mindele pe ba yindu nde namoni bango misusu balati oyo ba bengaka na munoko ya poto cache - nez, liboso nanga namoni mutu ya mwindu alati ba veste ya mbonzinga pe na pantalon ya mbonzinga pe na penepene naye namoni mobali ya pembe alati veste ya mwindu na cravatte ya mosaka nde namoni awa.

Awa namoni eza mibali mine, bazozala na machine, bazo, eh Baza na atelier moko, bazosala, balati ba gilet yapondu namwa pembe eza nakati yaba gilet wana, nde namoni bango bazakosala musala.

liboso nangai awa namoni bendela, bendela wana eza awa babengaka FIFA, FIFA eza naba rangi ebele, ba rangi ya pembe, ba rangi ya mbozinga, muindo, pe na motane, pe na rangi ya pondu, nde namoni yango awa

liboso nangai namoni eza mbendela mbendela ya kitoko mbendela oyo namoni eza lange misatu langi ya liboso eza langi motani , na mibale namona eza lange ya pembe pe langi ya mozinga nde namoni yango liboso awa

awa namoni eza basi misatu nabana mibale mwasi moko aza alati kepi ya pembe pe aza naba suki pe alati jeans ya mbonzinga nde namoni awa

awa namani eza sapato, sapato yakolata sapato wana yabasi nde namoni yango batiyango nase sapato oyo namoni eza naba langi ya muyindo ndenamoni liboso na nga

liboso nanga namoni ndaku ndaku kitoko pe ya munene ndaku wana namoni eza naba langi ya pembe naba langi ya mbwa nde nazomona yango naba langi ya mwindu nde nazokomona na liboso nangayi awa.

Liboso nangayi namoni, eza place batekaka mafuta yakopakola, yakopakola nanzoto, nde namoni yango liboso nanga, namoni mama moko avandi, amisimbi maboko nde azoteka ango, namoni elongi naye te.

awa na moni ndaku monene eza kati ya lupango ndaku wana eza kitoko penza pe na moni nduku eza ba langi pembe pe na mwa mosaka mokemoke

Awa na moni ba mafuta ya ko pakola batandi na se, eza na ba langi ya mosaka, moindo na pembe.

liboso nanga namoni eza ndaku nakatikati ya ndaku namoni oyo ba bengaka na munoko ya poto na chambre namoni mbetu mbetu ya kitoko pe batiye matela eza naba langi ya pembe nde namoni na liboso nangayi awa.

awa namoni eza biloko ya koliya epesi posa ya koliya eloko wana eza mbisi ya mayi batiye yango naba eza na sauce batiye na sahani ya muke epesi posa ya koliya eza na sahani ya pembe.

foto oyo namoni eza foto ya buku buku pe na buku wana baya eza mwana alali alali na matiti azo loba na francais nde namoni yango mwana wana alati culotte ya pembe na mupila moko eza nakati ya pembe na mbonzinga

awa liboso na nga namoni eza bendele, bendele wana eza na ba langi misatu, nde namoni yango liboso na nga, langi ya liboso eza langi ya moindo, langi ya motane, pe langi ya mosaka, nde namoni liboso na ngai awa.

photo namoni liboso nangai, eza photo ya mafuta ya kopakola bakomi bebe et maman, et balobi ke eza mafuta yakopakola yaba maman na bana na bango, bana mike, namoni na maman moko aza wana na muana muke, ngai namoni yango wana

Eh! Liboso nanga namoni eza basapatu yabamibali, eza naba mund babengaka namunoko yapoto lacets ya mwindu, nasapatu eza mwidu, na katikati yasapatu namoni eza na balangi moko yamusaka, nde namoni yango wana

Awa namoni eza basapato yabasi, batye yango nase, sapato wana eza kitoko, nase wana namoni balangi yambwende eza wana, nde namoni yango wana

Awa namoni eza nakati yandako, Kati yandako namoni bakiti mini, ndenamoni yango liboso nanga, pe namesa naango